Ay dàlla yung acc ci kaw wekkukaay bu nete amb ambula bu ñoor ak nyuur penen bi ambula bu ñorut ak ñyuur.

Ay boram ndomba tanka yu taxaw sol seeni tenni mu am bulo ak nuul tiyex seeni fetel sol seeni mbaxana.

Kartong yuy am ay garab ñu tek lante len ñu ngi dendoog benn cartong bur ñax bu toy ñu tek leen ci benn palaas bu weex.

Paala ci ñyoweekaay ay nit yu bari nekk fax tier seeni masen di ñaw am benna jigéen nekk ci boore janqabi di ko waxal.

Jigeen bu taxaw sol mbaxana buy protese bopamb yorem marta ak beneen masen ginay bane taba.

Panyegiriyaas buñuy seggee ay bagaas man nañ sa segg bagaas yu damee niki bisap wala buye.

Ay bagaas ci et yi ñu tekk am yenan yi ñu daf ay papa jël ay per soroko ci bitbaay am na beneen buñu et daf ci ay kuloor daf ko maanam nit boppi nit.

Ay fajkat, am kenne ku toog di binde, am kennen ku taxaw, amme benne kayit bu weex, kenenka ngi toog di laal bindi yu nekk ci kayit bi, kenenka ngi taxaw sëgal losam ngi di xol ci bir kayit bi.

Ay xal jàng kati ecol yu taxaw sal seeni tene am nu yor seeni sakk am nu yorru sàkk.

Ay weñ yu ñu tahawal ci boori neeg mu mag, def ay yéegeekaay pur soy yeeg ci kaw seng be di mëna jafe ci yaw.

Baram ndamba tank bu taxaw ci boori attu bi, di waxak sufor bi. Waaye gambi ya, sun njiiti ndamba tank bi, lama wax muy bañu neexal sañu damba tanky paruñu baal ñu.

Taax bu mag am ay bantu yu bare ak ay palanteer yu bare am benn auto bu taxaw ci rona wata bu weex.

Dal yu honku am chat bu sew tè gudd, am buum bunuy tekk pur dohak moom mëna yomb.

Auto yuy daw ci kaw taali bi am nyu bugaromba nga am beneen bi bugga romba ci beneen kotu bi ñuy korné wante taal seeni lampa.

Aiiy nitt yu tok cii pehhgue geudggh gui, lal sehni njhaay dii jaii, am aiiy pohnoh yu nju teglanteh, am nju nekue dii nuyuwanteh.

sowi yaawuor bu tubabi defar ño tuddee ko dolle masow mu nekk ci benn kopp foole bu def kuloor bu ñax mu toy ak nete

Goor bu taxaw yor bongom di tëgg, nyu tiyel ko mikoro, muy way di taasu, sol mbaxana.

Jiggeen bu taxaw sol yereem bu ñaxam sëpp, ak dàll yu am kuloor bu ñaxam sepp, pose ay weham, takk montooram lettu meesam.

Ay nit yu tasee di waxtaan am ku sol mbaxana am ku sol mbopp bu xonku am ku sol mbopp bu bula ni ngir rab bu benne singsen def ko seen wet fofu.

Bopni xibaare liñ wax ñu na am na sañu benn dipp ce bu nga xam ne moo moo waraal sañu njirti réew nekko di dafa liggeyem nam ko wara defe di yaaxar réew mi tëcc.

Nyaar jigéen yu sëgg ci gaadini sopamei kenn ki sol mbopb bu weex ak sépu bu xong kenenki sol tubeye létu mees.

Jeni chaalo yi jën bu bessla ndax sen bët ñingi weextall ak seeni yaram tamit mungi set.

Ay nit yu taxaw si buntu nékk bi, kenn ki mungi sol yire bu mbubu bu ñuol, takk montor ci loxom bi, tiye benn leer. Amna ñeneen ñoo moy waxat sibuntu bi.

Daalli maraakis yu weex yiñu tekk ci suuf waaye dàala yi nekkuñ dàala yu ess dàala yu magget la yuñu sol ba pare.

Biteek bu mag dijaay ay bagaas yi yu game nikk ay pot ti meew ay poti nebbe ak ay poti tamanté dijaay ay bagaas yi bari bare yu bokk.

Buntu nekk buñu defar xanka mu am jàppukaay bu wañ ñu rottaxal xank bi bamu rottax rafatal ko bamu rafet.

N'aari xale góor yey pal kiy saltani bu duna kiy sal bu weex am bu nate ak bokonk ak bu ñax bu toy bind 13 kenanki ñu bind fa fokk ak benn.

jigéen bu taxaw sa robb bu xonk am ay tup yu weex jël la xoom tekko ci kaw abal bi lettu meesam

Góor ak jigeen bu taxaw sol seen yere bu bila jigeen bi leete mees mak yaasu jël laxom bi tek ko ci kaw góor bi.

Xale góor bu taxaw ekiti tankam de duur bal bi ndax mu dam mu soltani bu weex jel benn loxom ac ci kaw jel benen bi wacce ci suuf.

Jigeen bu taxaw sol yire bu xonxu, takk ceenam mësoru, musoor gu am cat ci kaw, dal ti wàcc ay loxom ci suuf.

Garab banana bu guddu am ay dom, nekk se coxamge, dendo garabo kokko.

Auto bu ndaw bu weex am ñool ak weex taxaw ci bënt kërge am weer yu rafet.

Ay nit yu taxaw nyenen ñi sol seeni teni daf seeni kaala yu weex am ñi reetaan am ko taxaw ci pegg bi sol yere bu nete.

Taax bu mag bu kowe am palase biñuy tàngale yaram am ay auto yiy daw ci suuf auto ba ci garnaaw bu weex la am lu ñuo.

Tabla bui tammaseere palaas bu gooley yi neka tabla bi nag bena nxaa bo toy la am binda yu weex ci kawam.

Ay xale goor yi dokk tie seeni teere te jàng teere diina bi am nanu joxe ganaw amnanu jàkkar loo ci kanam.

Ay wing yu xonku nu toog ci béer gar gi nekk ci béer géej gi boroom gaar gi di jaw am ay mangi yu séq géej bi.

Ay nit yu ta xaw ay mag ak ay xale am nani ko weex korax sen beer ca nak sinyere afrika ni jaakar loom nam ti wax.

Xale jigeen bu taxo sorogarambubo rezangam bu xonku tiesagam daf mu souram ac loxoom ci kaw mu sooram.

Ay turg yi ñu defar tek ko ci benn boori nég bu mag ñu bind fa yobba.

ataas bu konk ni togg ko bamu ñor bë bu gatas am y x am yu amul xarxar seen dila

rata bunu texsuf wej ko ci kaw tabax bi rata bu nag rata bu maggar la te mu ngi nete

Ay nit yu toog ci boori géejg, yoor seeni sabar du sabar. Am na ay garab ak ay mbar yi ndaw bini k ci boori géej.

Nekk bu mag biy jaay ay lekk am ay nit yi taxaw am ko sol yirebu weex tie palaat am na tem ay togg yu ngi teg ak am na yeneen garab yu nekk ci booram.

Feer bu bañ bu am jàppokaay bopp bi nakk ganaar lañ fanuk daf feer bi dañ koy paasee ay yere.

Boppi xibaari feebar biñu naan covid-9 mooy feebar bi ñu woon fii ci atum 20tafra ñu ne suñu njiitu réew mëfi nekkoon di president yaaya jàmme sufi nekkoon konan dina doon daf liggéey bu gën ci feebar bi.

Jigeen butaxaw tiye saagam sol benn robban sol ay weeram dasmer ci boppam bi dendok ay garab waw.

Neek bu mag bañay wax Aational Assemble bi neggi dippite yi negg bi xam nefef la dippite yi di amee seen waxxaam lu jëm ci wàll réew mi.

Ay haley jàngkat yu toog ci seen neegu jangukaay bi. Ñenen ñi di leir, seeni téére, seen jàngalakat bi mungi tahaw di wah ak ñenen.

Bopp buñu litimees jërmeesi raw ko ci diggi bi litti yi baramam diko wane ci kanam gi ak ci gànnaw gi.

Sew bunco taxaw sor robbu mesangam tie kalpem daf mee ci boppoom bi jalloxoom tekko ci boori na xambe.

Ay buteel yi ndox yiñu taxawal salleen ci ci birr mboss buteel yi weex lañ ndox ymam ndox yi njel salal nik ku feebar ku ñakk ndaxam yara.